Why e be sey boy pikin for Yoruba land, na nine days after dem born am that dey give am name or de dey do hin naming ceremony. Well dis one follow for some Yoruba ehh belief system. How dia culture take be and how dia tradition take be. Na why e dey happen like that for some parts of Yoruba land. Meanwhile, dem believe sey when pikin wey dem born be boy sey e get nine ribs. So, because of that dey con dey do hin naming on the ninth day after dem born am. uhh for the other hand oo, dem believe sey gir pikin she get seven ribs. So dey go do her own naming seven days after dem born am. But if the two, if dey con born twins, dey go do both of dem naming on the eight day. But islam wey be one religion wey Yoruba pipul dey follow practice, islam believe sey to name pikin na on the eight day; so dem dey name dia own on the eight day. Non dey no dey follow seventh or the ninth day. But the general ehh, some part of Yoruba belief na sey boy pikin wey dem born, because of nine ribs wey hin get, na on the ninth day nah in dey go take do hin naming ceremony. Like I talk earlier dis one na cultural belief wey; wetin the pipul from some part of Yoruba land take believe. Na hin dey make dem carry out dis ehh naming with dis time. E dey apply differently for different parts of the world. So pipul culture dey affect dia belief system and how de dey take do somethings. E dey follow for tradition wey dey don pass from one generation down to another, wey some still dey continue. Some don stop for road, but e get the ones wey still dey continue. Like dis one wey I dey tell you; dem still dey practice am for some part of Yoruba land. As na boy pikin, na the day nine after dem born am na hin de go con gather pipul. Ehh with some very, some unique ehh things wey de dey bring put. Like on dat thing naming now dey go bring kolanut, dey go bring alligator pepper, dey go put salt, dey go put honey. All of those things get dia own different meaning wey e dey interprete for the pikin life o, plus the name wey dey go con give am. so dis na why de dey name boy pikin for some part of Yoruba culture on the ninth day, because dem believe sey na nine ribs wey hin get. So dey go name am ninth day. And girl pikin own most times de dey name am on the seventh day

Na tru tru say spirit of pipu wey don kapi, dey come back com visit dia family pipu, we go believe am, for example Yoruba culture believe sey, thursday na day wey pipu wey don kpai dey com visit dia family pipu, well according to um findings wey pipu wey dey like read book don check, um science never prove sey e get how spirit dey take come back, pipu wey don die dia spirit dey come back to come visit pipu wey dey alive, but based on awa culture and tradition pipu believe strongly well well sey, pipu wey love dem dia family member wey life don happen dey don con kpai leave dis world, dem dey come back to come visit dia loved ones, to con visit dia family, um particularly now as we dey put eye to focus on Yoruba tradition dem believe sey dia loved ones wey don kpai before dey come back come visit dem so, for Yoruba tradition and culture or wetin oyinbo go call mythology um Thursday na special day wey ancestral visitation dey happen dat is um pipu papa papa papa and mama mama mama wey don kpai before, dem believe sey na Thursday dey dey com visit dem, Thursday Yoruba dey call ojogbo, um dem believe sey um dat day nah in those spirit dey com to vist dia loved ones and families, so some families sef dey even cut sacrifices put on dat day dem dey do special things to take appease d spirit of dis dia ancestors wey dey come to come visit dem, so dem go kill small chicken, cut small blood pour for ground, put kolanut, put palm oil, put one thing or d oda jus to take appease d spirit of dia ancestors wey go con to visit dem, and to bless dem, and to protect dem, na d believe we den get according to dia traditional practices b dis o, and um dem don pass am on from wan generation to another so even for dis um century wey we dey so for dis twenty twenty five, e get pipu wey still believe am sey dia ancestor dey come visit dem and dey come tell dem one or two, so dem dey no dey carry d day play o for dis side, especially for pipu wey b traditional worshippers and really believe in our custom and our tradition, dat is I dey talk of d Yoruba pipu dem custom and tradition.

To forcefully sidon for house no go work wey oyinbo dey sometimes dey call strike, just to prove point to your oga, e get as e take dey benefit anything for pipu wey dey worlk under government, wey dem dey call civil servant? My answer na yes e get time wey pipu do dis kind behavior jus to pass message to dia oga and d government system sey e get as una dey treat us wey no dey work well oh, sometimes e dey get specific purpose, some na for promotion sake some ns for salary sake, some na because d environment wey dem dey work no good, so dem go con carry dis action, con dey explain, dem go put dem self togeda as pipu wey dey work under different corporation, especially under government, dem go con carry dia in ten tion go give dia oga sey we no go do work o until una look into d matter wey we don raise give una wey una neva answer us since, most times pipu dey take dis option because d option of communication mayb tru dia official purpose wey dem write am since, dem neva answer dem, dey jus pack dem keep for one corner, like sey d thing wey dey talk no really matter, so dey go con take dis option not to go work, we dey see am dey happen well well for university community dat is where our children dey go learn dat is higher institution, where some dey llearn to become doctor lawyer and all of dat, we don see wey d pipu wey dey teach dem, go pack dia things lock dia office sey as e take b so we no dey come class con teach una o because federal government neva wan pay us money wey dem don dy owe us, dem neva wan increase our salary because of dat we no go teach again, so dem don put dis thing into action and plenty times wen e don happen one month, e don happen like dat before wey I dey aware o, one month two months e go reach six months sef. d lecturers dem no con teach, d children sef dem no fit go school na government leg d lecturers go sidon dey press, sometimes, government don turn strong head na, no answer dem, no give dem wetin dem dey look for, and e don make dis matter drag before, wey e don reach six months we pipu children no go school for public schools we dey for Nigeria, me country, so for sometime now even government don change am give civil servant oh, e no give dem wetin dem dey find but sometimes, most times dem go bring dem come d table of negotiation wey dey sidon dat is where dey go talk d marketamakete to make d whole matter work well, so e dey work and e get benefit for civil servant if dem employ dis um strike wey b sey na to sitdown for house, gidi die sey dem no dey go work again, sometimes and most times dem don use am achieve dia purpose, so e get benefit.

Wetin b d best way to take make pipu sabi or blow alarm sey e get as dem dey treat pipu badly, one of d ways wey u fit take do make odas sabi sey, dem dey treat pipu for way wey no go wey oyinbo dey call maltreatment, na to become d voice of d pipu. sometimes d way wey dem dey traet pipu e dey bad, based on different places and different situation, some pipu, na for dia workplace dem dey treat dem bad, some pipu na for house dem dey treat dem bad, some pipu na for school dem dey treat dem bad, dem dey maltreat dem, so one thing wey u fit do as persin na to bcome d voice of persin wey dey treat bad, sometimes d pipu wey dem dey treat bad dem don put fear for dia body, so tay dem no fit open mouth tell anybody sey dem dey treat dem bad, in a certain way, so to become d voice of pipu wey dem dey treat bad some places wey u fit use na wetin oyinbo dey call social media, dat is for our telephone now d plaform, many oda pipu fit see wetin u dey talk and fit put vody inside to also give dia contribution unto d matter, so e dey important, so for pikin wey b sey d house wey e dey live, either e dey live with hin step mama or step papa and e get how dem dey treat am, wey dem no suppose dey treat small pikin like dat, na for d neighbor for dat environment to go informate d pipu wey dey incharge, either for police custody or child care make dem no say e get pikin for so so and so house wey I dey stay, wey b sey dem dey treat am like hin na thief abi hin na born throwway, and if care no dey, dey go kill dis pikin one dey oh. D same thing dey happen for office if u get persin wey b sey as your senior or junior for your office, e get as dem dey take treat am na to go tell d pipu wey senior dat one sey e get as e dey take happen for office oh, dis persin dem dey treat am like dis and e fit go cause dis kind thing to happen and e fit affect work wey we dey try work make e take better for all of us, so e dey important sey u use any of dis platform, sometimes even d strike na way to take communicate and let pipu know sey e get those wey dem dey treat badly oh, we want make una put eye and mouth, for d matter to help solve d matter make e no countinue like dat, so e dey important to use any of dis ways, either u use your phone, social media or u carry your leg by yourself go report give authorities or u even go on physical strike jus to communicate sey d way wey dem dey treat dis pipu or dis persin, e no good, make una step in con help o before d matter pass as e take b.

How d way wey I dey appear physically on to how I dress, dey take affect d way pipu dey see me, my identity, e don affect o, e dey always affect, as dem dey talk, d way wey you take dress naso dem go address you, e mean say d way wey u dey appear, wetin u wear and how u take wear am e go a long way to determine how pipu go reason you and who dem go think say u be, altho no b all d time dat reasoning dey dey correct o but e dey affect how pipu dey take see u and how pipu dey take reason you, for example e don get wey I go somewhere with my oga but my oga wear nikka e wear pollo, e waer canvas, me I con wear suit and tie and cover shoe as we enta d place togeda na me dem dey use two hands greet na me dem dey show where I suppose go sidon for front, meanwhile me I just follow my oga come, na my oga suppose get dat space, so for d country wey we dey d way wey u take appear e dey affect how pipu dey take see u and d identity wey dey go carry give you, also e get how u take dress before u know u don turn big market for police hand ehh, u don enta bege with dem, because sey u wear one kind trouser, e get how u do your hair u con go draw one thing wey dem dey call tattoo, na wahala b dat oh, because e fit d description of d pipu wey dem dey believe sey, wey ikelebe believe say dey do one or two illegal for society, so d way u take appear go determine d kind identity wey pipu go give u first first, before dem even encounter or experience u, so from my own personal life e dey important, altho many times wey I wan enta somewhere wey I just wan maintain, one humble, I go jus wear my normal casual, joggers and sneakers with polo, everybody go just dey use one kind eye dey look you, dem no no say u sef u hold yourside and e dey help persin sometime, whereas e get pipu wey go knack beta thing but nothing dey dia pocket if u shake dem upside down one kobo no go drop for ground, dats why me I jus wan tell u sey wetin u wear, how e go affect your identity, so e dey important make u decide depending on how u want make persin dey take see u, e go help how u go appear.